Pantuu nim n pa kom zuɣu pantuu nim maa galisiya pam zaɣ sabila bɛ di puuni ka zaɣ piɛla biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni ka tihi gba ʒɛ kom maa ni tihi maa ku nyɛla ti waɣala waɣala shee a nyɛ kom maa ni galisi shɛm

Nanima n zaya bɛ nyɛla bɛ niriba anahi ka bɛ niriba ayi gɔbi chinchina ka yimo gɔbi chichini maa ka gbibi daangbeɣu daangbeɣu maa nahingbana nyɛla zaɣa tampilim ŋun gba pahi ka gɔbi chinchini maa o chinchini mama nahingbana nyɛla zaɣa ʒee.

Bihi n ʒɛya bihi maa ʒila niɛma niɛma maa puuni ti mali bin piɛla di puuni ni bin ʒiɛhi ka bi yɛ nyingokoriti nyingokoriti maa nahangbana nyɛla zaɣ yinsi

Paɣisaribihi n-ʒi tahili n-chana ka pili zuɣupil' dɔzim ka ye liiga dɔzim ka so sikeeti sikeeti maa nahingbana nyɛla zaɣ' sabinli ja di gbaai liɣisiliɣisi biɛla di gbuna maa puuni ka niriba zanza o luɣuli ni